Waru waay di tax nga mëna eggë fi nga jëm, am na ay pono, am masin, am ku kuy dawal mu tax nga yeggë, bi nga mëna dem si lu gaaw.

Palasi ci aada ak cosaan ci taaymi mami ci ay bagaas ying dan jafadiko ngir xeexal sunu réew purr ñu mëna am sunu bopú.

saabu purr fot, purr sangu di gënèè tilim ci yaram ak si yirèh, dila jox xèd bunèèx dey xup bepareh day sèètal.

Wàllum takkay li jigéen di takk ci baatam wala ci baramam wala ci loxom bu yokk taram di ko melmelam jigéenu afrikee.

Keur wàllum dëkkuwaay minit di mëna dëkk ak ay njobootam mu am ay néek am lal am ay wonak am ay leku kaay lépp lu nit di soxla ci wàllum dëkkuwaay.